Dɔwɔla ɖewo le dɔwɔƒe aɖe. Wo katã wo le atsitre eye me ɖeka trɔ megbe woɖɔ kuku amagba ɖiɖi. Atiwo le afi ma.

Ame aɖewo le agbadɔ te. Ame eve bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ nu eye wo nu ŋlɔm ɖe agbale dzi. Ŋutsu ɖeka do awu ʋi le atsitre. Nyɔnu aɖewo le vi ɖe asi.

Ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe exɔ aɖe me le zikpuiwo dzi. Yevu aɖe le dome na wo tsɔ asi wɔme evea kpe eye gbale le akɔme bɛ. Ŋutsu ɖeka le mɔnu edo awu dzi ɖe dziƒo.

Afɔku aɖe dzɔ le teƒe aɖe gasɔ kple moto enuwo kaka eye nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe anyigba lé ɖevi aɖe ɖe asi avi fam. Ŋutsu ɖeka bɔbɔ lé klo ɖe asi, ɖeka le atsitre lé nane ɖe asi eye sukuviwo hã le atsitre le afi ma kple atsi vovovowo

Afɔku aɖe dzɔ. Eŋuwo fia, gbadɔwo fia eye emɔ aɖe tui ɖe afi ma. Edzotsiŋu ele mɔ dzi eye amewo sɔgbɔ fuu le nu kpɔm.

Amea ɖewo le xɔa ɖe gbɔ eye nyɔnu ɖeka le ŋgɔ na wo le atsitre ko yibe nuɖusi bɔ dzi, do fia kuku, kɔ aw yibɔ do ɖe dziƒo, wotso nane kpla, woŋlɔ nu ɖe dzi. Nyɔnu ɖeka le yibe nuɖusi me eye ŋutsuvi ɖeka lé maik ɖe nu, wote nu vovovowo ɖe xɔ dzi.

Dɔwɔlawo le xɔ tame. Wo sola panel ɖom. Hama le anyigba. Dɔwɔkotoku le megbe na ame ɖeka. Wo katã woɖo kuku eye wodo dɔwɔwu ɖe awu dzi.

nyɔnu wɔmeve wóle atsitre ɖa siɖoƒa le ɖe aŋutsi atɔtɔ kɔɖu le agbawodzi eye tomatoes tadi kple nu bubuwo la nyigbã le wogbɔ

Le fiasa aɖe me, avɔ vovovowo le fiasa me, wole woɖo wo ɖe wonɔnuiwo dzi eye nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe sitɔ fiasa me etso ta da ɖi nu kom.

Amewo le kuteƒe. Mekukuɖaka le woƒe akɔ me eye me ɖeka le klo dzi raa amewo gbɔ. Wo katã wole awu vovovowo me. Amea ɖewo kuku le ta na wo.

Ama ɖewo ʋe ɖum le teƒea ɖe, ma ɖewo do awu yibɔ, ma ɖewo do awu dzɛ̃tsɔ nu bla tae kple afɔ gɔme eye exɔ ɖe le wo gbɔ le afi ma.

Ame aɖewo zɔzɔm le tsaƒu to. Ame eve le sɔ dzi, ame ɖeka le ŋgɔ ɖe le ka ɖe asi ame ɖeka le megbe. Ŋgɔgbe tɔ do awu ʋi kple takpi yibɔ. Ame yi ke le megbea edo awu blɔ.

Ɖetugbivi woame ene wole teƒe aɖe eye wo katã wo kɔ ta kpe wonɔɛwo, ameve nukom woƒe aɖuwo dzedzem, ɖeka blɛta eye wole gagba ɖ'asi. 'meɖeka b'asi le gagbɛ me, 'meɖeka ƒ'asi le nu.

Le kpɔ ɖe ŋu. nuɖuɖu vovovowo le ekplɔ dzi. Ɖevi aɖe tso nuɖuɖua dodom ne ŋutsu aɖe le ekplɔ nu le afi ma.

Etakoƒe aɖe. Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui me wotso nu ʋi tso kɔme nɛ. Takola ɖo kuku eɖo gaŋkui eye eyaƒonu le klɔ di le wo gbɔ. Nu vovovowo le xɔ me.

Ame aɖewo le kplɔ legbe aɖe ŋu. Wo katã wodo awu ʋi ɖe awua dzi. Eɖewo bɔbɔ nɔ anyi ame ɖeka da si ɖe ekplɔ dzi ame ɖeka hã enane lem le nɔvia si.

Le teƒe aɖe, wotso sola panel da ɖe kplɔ dzi, wòde me ati aɖe. Nu vovovowo le kplɔ dzi eye ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe gbɔ lé laptɔp ɖe asi. Woɖo asi ɖe yibe akpadzi, nu vovovowo le ekplɔ dzi kple anyigba eye ati aɖe le afi ma.

Ame aɖewo le dɔwɔƒe aɖe. Wo katã wodo awu ɖeka nugbi. Woɖo kuku ɖeka, woɖo asiwui vovovowo eye wolé gakpo ɖe asi.

Ŋutsu aɖewo le aboƒoƒe aɖe eye wo katã wole awu ʋi kple takpui yibɔ me. Ŋutsu ɖeka ko eƒe amiafɔ yi kɔ asi da ɖe dzi. Edo fɔkpa yibɔ, ʋi le ete. Ɖeka hã do afɔkpa dzĩ. Atsiwo sɔgbɔ ɖe afi ma eye fɔʋi gã aɖe li

amaɖewo le teƒeaɖe eye wó fò aŋegowo kple gagbawo kɔɖe woɖokuiwo gbɔ eye aŋego galɔ̃wo le wógbɔ wó tsi kum meme kɔkɔm ɖe aŋegoawo me

Yevu aɖe le atistre ɖo gaŋkui yibɔ edo awu ʋi ɖe dziƒo kple awu dzi eye woŋlɔ nu ɖe xɔ dzi. Ɖeviwo ƒoxlae. Ame ɖeka ele atsitre ekɔ asi da ɖe nɔvia dzi.

Ameha gbogbo aɖewo gbeme zɔm. wo katã wokple bagi vovovowo. Eɖewo le enumlɔdzi ɖe asi eye atiwo le afi ma sɔ gbɔ.

Dziƒoxɔ aɖe nu kɔkɔwo le etame, eŋuwo le afi ma amewo hã wole afi ma wo sɔgbɔ eye wole awu vovovowo me. Maɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃ kple yibɔ.

Ame aɖewo zɔzɔm le emɔ aɖe dzi. Wo katã wo elagbawo ɖe ta vovovo eɖewo wɔ anko ta avɔ ɖeka ŋgi ame eve le ŋgɔ wota avɔ vovovo. Eŋu aɖe le woƒe axa dzi.

Ame aɖewo le dɔwɔƒe aɖe. Wo katã wole atsitre. Eɖewo do awu ɖeka ŋugbi. Ame ɖeka do awu dzɛ̃, kuku ʋi le ta ne ame aɖewo eye ame aɖewo kuku dzɛ̃ le ta na wo.

Afɔku aɖe dzɔ le mɔdodo aɖe dzi eye eŋu dzi aɖe kple eŋu ʋi aɖe wo do go. Eŋuawo kaka eye ame aɖewo hã le atsitre. Eŋu aɖe hã le mɔ dzi kple mototɔ aɖe eye wo le dziƒoxɔ kɔkɔ ɖe gbɔ.

Elã aɖewo le egbe me eye gãtɔ ɖeka mlɔ anyi eye lã suesuesuetɔwo mlɔ anyi ɖe edzi. Ɖeka le eƒe dzo eye kpɔtɔewo le du dzi. Ɖeka le ŋgɔ na wo.

Nyɔnu aɖe le dzodoƒi wòle atsitre de me edrɔ̃ gbemumu aɖe elé enu woame ve ɖe asi. Flawɔ vovovowo le edrɔ̃ dzi yiƒe megbe eye trayɛ kple nanewo hã le afi ma.

Afɔku aɖe dzɔ le teƒe aɖe,, exɔwo kaka eye eka aɖe, dzo ka aɖe hã nɔ afima, nu dzẽ aɖe le atsiawo dzi. Alilikpoɔ do vivitsi, atsio le afima.

Ame aɖewo le dɔwɔƒe aɖe. Ame eve elé gakpo ɖe asi. Ɖeka bɔbɔ, ɖeka nɔ anyi eɖo wo katã woɖo kuku ʋi. Ame ɖeka le adzɔge elé ka ɖe asi ye bubuwo hã le atsitre ɖe afi ma.

Nyɔnu aɖe le dziƒoxɔ dzi eye wonɔ anyi ɖe zikpui me, wodo awu yibɔ, lapitɔpi le ekɔme le kplɔ̃ dzi, atukpa aɖe le egbɔ eye le anyigba, ŋuwo le afi ma.

Le teƒe aɖe, wotso afɔkpawo ku nu. Wo katã wole amadede vovovowo me.

Emɔmemidzraƒe aɖe, eʋu woame eve le afima; ɖeka le gbemumu, ɖeka le ɣie eye ameaɖewo mɔ me tso. Wole bag vovovowo ɖe asi eye mototɔ woameve le afima.

Ɖeviaɖe mlɔ anyi ɖe anyigba edo talegbe edo awu ɖe dzi kuku le awua ŋu eye wole eʋu fefeŋu ɖeasi kɛtɛkɛ mɔ le afima

Ɖevi aɖewo le teƒe aɖe eye wonɔ anyi ɖe trakpui dzi, wodeme exɔ aɖe eye kotoku le wogbɔ, teƒea katã le nyamaa

Ŋutsua re ebɔbɔ nɔanyii eye wòlé gakpo re ashii. Nane le eshii eye ɖeviwo ƒo ƒ bɔbɔ re egbɔ. Ɖeka le atsitre medo awu o. Nyɔnua rewo kple ŋutsua rewo wole atsitre le egbɔ. Etsigui le egbɔ.

Ame aɖewo le xɔ aɖe me. Ame ɖeka le atsitre ɖe mɔnu eda asi megbe. Me ɖeka le nugo aɖe me eko nuɖusibɔ yi dzi flaga le megbe nɛ. Ɖeka le atsitre le ŋgɔgbe le egbɔ eye ame ɖeka hã le axadzi me ɖeka nɔ anyi le kplɔ nu nuwo le akplɔ di.

amawo le seƒoƒo bɔ me, wó katã wodó awu abɔ legbe wodó asiwui eye wó seƒoƒo vovovowo dom le abɔme ŋutsu ɖeka nɔnyiɖe wó gbɔ le afima

Ame aɖewo le xɔ aɖe me eye ɖewo nɔ anyi. Ame eve le atsite. Ame ɖeka nɔ anyi ele ŋgɔ na wo flaga le egbɔ. Me ɖeka hã bɔbɔnɔ anyi ɖe yi be axa dzi nugo le egbɔ eye ame ɖeka nɔ anyi ɖe kplɔ nu zikpui ƒuƒlu le egbɔ.

Ɖeviwo le kplɔ ŋuti le xɔ aɖe me, ŋutsu aɖe nɔ anyi le wo gbɔ, kap le wo gbɔ, eye nuŋlɔtiwo le eme, wo katã wole amadede vovovo me. Nu bubuwo hã le wo gbɔ. Woŋlɔ nuwo ɖe gli ŋu.

Abladzotɔtɔe, nudonui, watsɛ kple atadi, macaroni, wotso sabala kɔ ɖe dzi. Koklozi le ŋu ye saladgbe kpe ɖe eŋu.

Ame eve aɖewo dɔ wɔm wo le atsitre ɖe nugo aɖe me le transfɔma aɖe gbɔ. Atsiwo wɔme eve le wo gbɔ eye alilikpo le ʋie le woƒe ŋkume.

Ame aɖewo le gbedadaƒo. Ame aɖewo do awu dzĩ eye enu blɔ le kɔme yi ɖe megbe na wo. Aɖewo do blɔ legbe ɖe edzi, dzĩ le te eye wo katã wokɔ abɔ yi dzi. Sola paneli le woƒe akɔme. Atsiwo le afi ma

Ame aɖewo le xɔxɔnu le za me. Ɖevi ɖeka no do awutewui ʋi. Nyɔnu aɖe ebɔbɔ edo awu dzi legbe etsɔ asi eve da ɖe megbe nɛ. Ŋutsua ɖeka eble ta do awu yibɔ ɖeka le megbe nɛ.

dɔaɔƒe aɖe. amewo le atsitre. Gago le dome na wo ame eve le megbe. Ame ɖeka ɖo kuku ɖe ta eɖo asiwui dzi. Trakpi le wo gbɔ eye ame ɖeka hã ɖo kuku amagba ɖiɖi.

Amea ɖewo ɖeɖefia wɔm, ɖewo le awu yibɔ me, ɖɔ kuku dzɛ̃. Ame ɖeka do awu dzɛ̃, ɖo kuku, ame ɖeka do amagba ɖiɖi. Wo katã wolé ŋuƒowo ɖe asi, woŋlɔ nu ɖe ŋuƒoa dzi, atiwo kple xɔwo le afi ma.